Omushaija ahekyire omukazi aha gari bari omu muhanda kandi enyima yaabo hariyo enju eine emiryango mingi harimu amaduka kandi eine amabati garikutukura.

Omushaija w'omujungu ayemereire aha rubaju rw'amaizi naajuba ebyenyanja. Enyima ye hariyo enshozi ishatu zishwekirwe orubaare aha mutwe gwazo.

Ente z'enyankore z'amahembe maraingwa hamwe n'encwamutwe zazo ziri omukihandagazi enyuma yazo hariyo ebishaka bikwatsire.

Ente ziri omu ishwa nizirya ebinyaatsi kandi enyima yaazo hariyo ebishaka

Amato maingi gari aha rubaju omu nkugiro y'enyanja hariho abantu babiri omushaija n'omukazi beemereire aha rubaju rw'enyanja kandi omu maisho hariyo ekisharara aha rubaju rw'enyanja